Bii mimi o ba n-diri bindirigu. Bi ʒi la tabili gbinni ka bii ŋɔ niŋdi bindirigu niŋdi o ba noli ni ko'ba maa suhi paligi. Ba maa kpa la ninkpara ka bindira bɔbili be parante nim ni m-pa tabili maa zuɣu. Ka bii maa zabiri nyɛ curls.